daalba ñadaala pern yina ten waaw daalaperu daala ba ñool la mi ame pakket nan ame aam lu xam dañu koñoor ci kawa dañaari daala per